Piccata giyooge uutta qoxxikko, boynna qoxikko, qasso bereketa boynna woykko macca boynna qoxxikko ka'ees. a kaattiyo katettay qoxxidooga dumma dumma qimaqmameta yeegoosona, qassi qoxxoosona, a bolli tammani woottosona oyssara tamman penttidaagan keehin mal''ees immatay yiiyoode.

Kattaa kattiyode mall"ettiyo hiillayi cora. Ayssi giikko issi issi asayi ka"anawu koshahiya kattaa siraatan woykko gelanawu koshshiyabata an suure gelissidi saatiya naagidi woykko ka"idee aggidee giyogaa xeellidi koyro kattidi giigissana xaykko he kattayi mioorettana danddayes.

Tiransporttee tekinoolojjee eehidoba. Gidi uttidi issisappe harasaa baanassi maaddees. Issisaappe harasaa adussa ogiyaa woykko tohuwaan bin gaaketennasa tiransporttiyaa go"ettiko baana dandayettees.

Mino luxxanchchati luxissiyagaappe kase nabbabooson, luxetta keettanikka sintta xeeraan uttoosona, luxettaakka ezggidi wozanappe siyoosona, wurssettaan deriya aysiyaageetakka gidanawu danddayoosona. Lo"o xekka ubbaa gakkana danddayosona banta qofaa polanawu danddayoosona, banttana gelidaagettakka ufayssana danddayoosona

Mokkiyabatanne doliyabata loytti naagana koshshoosona. Leem, mittaa malatiyabata. Ayssi giikko eta maadoy daro. Leem, iray wodiyan yaana danddayees. Di'oy meeccennaadan xaphphoy maaddees. Qassi lo'o carkkoy carkkana danddayees. Yaatiyo gishshawu doozzata loyttidi,,

Kase ererrida kaalettiyaa aawati baasobaa oodidi biidosona. Ayssi giiko eti kaalettidoy eratettaan wolqqaan hiillan dumma dummabaa go"ettidi kaalletidoosona. Hegaa giishshawu nunikka etagaa xeellidi etugaadan heemetikko daro nunkka hayttaara haydaara de'iyaa asa kiyana dandayettees.

Wolaytta bittiya daro goobanne minota yela dichchiyogan erettida biitta. Hegeekka qassi dumma dumma wolqqan erettida aawatu biitta, eran erettida aawatu biitta, miishshan erettida aawatu biitta dumma dummabaa oottiyogan oottana danddayiya wolqqaara de'iya biitta gidiyogeekka qoncce. Qassi ba wolqqaakka ubbasankka bessayidda toorankka bessayidda erankka bessaydda yiida biitta.

yettaa giyoogee issibaa qonccisiyaaba gididi mucurettidaa qaalan xaafettidi dumma dummaban qaygnayettiyaaba. Hegaa giishataassi yettaa kariyoogaa aggidi yeettay immiyoobay aybee? aybee ta appe luxxidobay giyaagaa asay qoppanawu kooshshees.

Puulayiyo oosuwa ootiyoganinne puulayda de'iyogan sooddo ambbiyaa salo guppantton erettettanawunne salo guppantton ba haydaa xaafissanawu ba kushiya miccaddanne he oosuwan wolqqaama qanttaa qaaxxaydda beettawusu hegeekka qoncce.

Kawuwaa banddray pe'idi gelo giyooge gaasuwaana ayssi giiko kawuwaa banddray bollan pe'iyo saatiyaan sarotettay biittee bolla diyoogee qoncce. Issi issi biittiya saro diyoogadan, saro baada saro yaana danddayiyoogadan sarotettay boollimidoogadan qonccissees.

Keettaa keexxana wu darobata koshshes. Leemisuwaassi mismaariya, madooshaa, maaxefiya, maqarqariya, sanqqaa, birataa, oottiyagaa, dumma dumma oosuwa oottana dandayiya asaa, biittaa, mittaa, qorqqoruwa hegaanne hegaa malatiyaabata koshshes.

Mittay darobaassi maaddees. Leemisuwassi ayfiya mittay kuwatettawu maaddiyogaappe aadhdhidi ayfiya immiyogankka maaddees. Ayfiya immiya mittata leemisuwassi abakkaadduwa malatiyageeta, mangguwa malatiyageeta, qumatettawukka maana danddayettees qassi kuwatettawukka maaddana danddayoosona.

Wolaytta keettaappe qorqqoro keettay kehees. Leemisuwassi wolaytta keettay dumma dumma daafan gayttana danddayees, tamaa daafay eesuwan gakkana danddayees, qassi iray bukkiyo saatiyan aattana danddayees shin qorqqoro keettay hegaa mala daafatuppe attana danddayees. Yaatiyo gishshawu wolaytta keettaappe qorqqoro keettay keehi daro kehees.

Wolaytta asay daro kushe hiillan erettees. leemisuwassi Wogacce de'ees, hiillay dees dumma dumma hega malatiyaabati de'oosona. woagacciyaassi oosoy aybbe giyaaba gidikko issi birata qoxxidi baacca kessees, maashsha kessees, dumma dumma birata dumma dummabata kessana danddayees qanxxiyabata guussa.

Nu wolayttan worqqaa malatiya tukkiyaa essiyaageeti qassi dumma dumma woga qumatakka, leemissuwawu muchchuwaa, piccaata, loggomuwa malatiyaaga kattiyaageetikka wolaytta ambban beettoosona. hegetikka daridi beettiyoosay darotoo kaamee eqqiyoosappe qommo baggaa heeran bixxooxidi beettoosona.